a wannan jadawali zamu ga mai ake nufi da yaron da yake cikin walwala wanda kuma ya samu kulawa daga wajen maigida wannan jadawali yana bayani ne akan kulawa da muhimmancin da kowani iyali ya kamata ya bawa gidan sa ko kuma magidanci mai gida ya bawa iyalin sa a ko da wani lokaci iyali suna buƙatar maigida a kusa dasu domin yin wasa tallafa musu jin daɗi nishaɗi ko fita wasanni ko wajejen shaƙatawa mata suna son kulawa daga ɓangaren mazajen su ko kuma suna samun kulawa daga ɓangaren masu kula dasu ko kuma ɗaukan nauyin su mata suna son kyaututtuka da kyautatawa da fita wajen shaƙatawa domin wasanni da ƙara samun kusanci da juna a mafiya lokuta da ake samun hatsaniya a gida ko kuma rashin jin daɗin gida ko kuma a’a rashin daidaito magidanta ne ke nuna su basu damu da iyalin suba ko kuma damuwar iyalin su ba tasu bace harkar aikin su da harkar nema itace harkar abunda ya dame su kon yake gaban su mutane kan yi karin magana da cewa dukkan yawan aiki ko kuma karatu da rashin wasa shiyasa jack ya zamo mutum mara nagarta yara suna son su sami ilmi a gurin wanda suka fi su samun gogewa ta rayuwa kamar iyaye da kakanni kuma yara suna son suke kasancewa wajen hira tare da iyayen su ko ‘ya’yan su ‘ya’ya na son yin wasa da iyayen su ko kuma ‘yan uwansu wanda in basu samu sahalewar iyayen su ba maza ko tsangwama ko takura hakan na zaman musu barazana ne ga rayuwar su wanda hakan sam ba daidai bane baga kowanni irin iyali ko kuma zama da ake yi mafiya yawan masu gida zaka ga suna ɗiban ‘ya’yansu wajen taya su ayyuka tafiya shaƙatawa zuwa wajen buɗe idanuwa tare da kakanni da ‘yan uwa da kowa da kowa aci a sha ayi hotuna har ta kai ga cewa kakanni sun zama abokan ‘ya’yan su ana wasanni ana jin daɗi tsakanin ‘ya’ya da iyaye da wannan ne yake nuna cewa dole kowanni gida in ana son annashuwa a ciki ya zamana cewa maigida yana kula da iyali kuma ya basu lokaci

wannan jadawali zamu ga mai ake nufi da yadda zaka tattala arzikin ka ko kuma yadda zaka kula da kuɗin ka ta hanyar kashe su ba ta almubazzaranci ba wannan mata agnes ce ta jima tana bayani akan yadda zaka kula da kuɗin ka samun ka shine yake nuna abunda zaka yi ko kuma ɗauko jadawalin yadda zaka rubuta abubuwan da zaka kashe da nawa ne ya shigo maka idan ka duba a wata zaka gani cewa abunda yake shigo ma watakila dubu hamsin ko kuma naira dubu ɗari ya danganta to me zaka zauna ka lissafa a wannan dashi zaka ce zakai kaza zakai kaza zakai kaza zakai kaza idan kace zaka kashe kuɗin ta hanyar da bai dace ba zaka shiga halin ha’ula’i a ƙarshen wata ko tsakiyar wata duba da halin da ake ciki ko kuma yanayi na rayuwa akwai abunda ake kira da inflation hauhawan farashin kaya wanda kullum yana rage ma kuɗin da kake samu daraja wannan al’amura na yau da gobe idan ka ɗauka a jadawalin da aka fitar a shekara ta dubu biyu da uku ya nuna cewa rayuwa babu tsari kuma babu tattala arziki ko kuma adani ya jefa mutane da yawa cikin hatsari na rayuwa akwai softwares ko kuma wasu manhajoji da aka tsara a yanar gizo wanda sune suke tafiya da yadda zaka sauƙaƙama kanka wajen rubuta ko kuma a wajen yiwa kanka daidaito ko tsari wanda zai nuna yanayin jadawalin kasha kudin ka kuɗi dai abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ake tattalawa wanda ya kamata kowa ya zamana yana da tsari wajen kashe su

Manya manyan al'adu da ke ƙasar Ghana. Ghana ƙasa ce babba wadda take da al'adu manya-manya sama da guda goma amma an ɗauki guda goma al'adu sun cika al'adu manya masu ɗimbin tarihi. Al'adun kasar Ghana dai suna da yawa, akwai irinsu omobo, akwai su irin Use Iwe, akwai Mokir, akwai al'adu dai kala-kala wanda ake yinsu ne yayin tinawa da wasu al'adu ko kuma tunawa da wasu magabata, ko kuma yayin tinawa da wani abu da ya faru na alhini ko kuma abun murna. Wannan ƙungiyoyi suna da sarakuna inda ake harhaɗuwa ayi bikin wannan murnan. Amma an fi yin wannan murnar ne sanadiyar tunawa da lokacin da aka samu wannan alfanu a gona ko kuma aka yi kayan noma ko mafarauta suka je jeji suka samo amfani irin kayan namun daji ko kuma aka yi kamun kifi wanda aka samu alfanu shima a cikinsa. Ghana ta kasance tana da manya-manyan ƙabilu. Akwai albinar da take yin murna sosai in an samu alfanu ta hanyar kunna wuta irinsu hanyar harkar tsafta cagari, da ƙabilar da take nuna tana tini da gajerun mutane. Akwai kuma ƙabilar da ake ce wa ko kuma taro da ake we wa kundun wanda ƙabilu kala-kala da sarakuna suna fitowa a haɗu domin a yi wannan bikin shagali. Ghana ta cika gari mai ɗumbin tarihi da kuma al'adu manya-manya da ake alfahari da su

Addini kala kala kowa da irrin yadda fahimta, adninsa a wannan jadawali zamu gane me ake nufi da addini da kuma abun bauta, abun bauta daban addini daban, addini yana zuwa ne ta hanyan abun bauta amma ta yaya. Akwai mutanen da suka yadda cewa akwai Allah akwai kuma wayanda basu yarda cewa akwai Allah ba, mutane da yawa suna dauka cewa rayuwa tana faruwa ne bisa kaddara, ko kuma kaddarawa ta wani abu ko kuma faruwan wani abu ya haifar da wani abu. Akwai addinai kala kala da suke nuni da cewa Allah mutun ne, wasu kuma sun yadda Allah ba mutun bane, ba’a ganinshi. A wasu kasashe ko kuma wasu bangarori na duniya suna yarda da cewan akwai wasu mutane da aka dinka yi masu wata baiwa da suke da baiwa ta daban sai wasu mutane ke daukan su a matsayin abun bauta ko kuma wanda suka fisu mu’ujiza ko wani abu. A addinan nan akwai wanda suka yadda da cewan Allah wai mutun ne irrin kowa akwai kuma wa'inda basu yarda da cewan Allah ba mutun ne irrin kowa ba. Akwai addinai kaman irrin su hidusm, su pagan, su musulunci da kiristanci wanda suna ɗaya daga cikin manyan addinai na duniya. Daga cikin wa 'yannan addinan wasu sunyi bayanin cewa, hujjojin sun na cewa babu Allah ko kuma akwai Allah amma mutunne sune cewa rayuwa tana faruwa ne a bisa kaddarawa. Addinin musulunci addini ne babba wanda ϳa nuna cewa akwai Allah amma ba’a ganinshi. kuma addinin kiristanci da ya nuna cewa akwai Allah amma ϳa samu ne ta hanyan wani Allah da yake Uban agurin shi Allahn da suke bautama wato shi Yesu Almasihu. Addini kala kala ne kuma kowa da irrin fahimtarsa.

A wannan jadawali za mu ga me ake nufi da guraren bauta. Guraren bauta, da kuma littatafai, da kuma hatimi ko kuma alamomi da suke nuni da addinai kala-kala. Indiya ƙasa ce da take da addinai kala-kala. Mutane suna bautar alloli ta hanyoyi kala-kala. Kowane addini akwai guraren da suka ɗauka a matsayin gurin bauta. Akwai inda ake ce wa Temple, inda 'yan addinin Hindu suke zuwa su yi bauta, suke bauta ga alloli kala-kala maza da mata. 'Yan addinin Hindu, suna kai fulawa, kayan marmari da alawowi gurin allolinsu, suna yin kuma bukunkuna da muwalati a wuraren bautarsu. Ramayana da Bhagavad, wasu littattafai ne da 'yan Hindu suke amfani da su da hatimin Aum da swastika, suke amfani da su. Musulmai suna amfani da masallaci ne wajen bauta, ibada, sallah, da shagulgulan biki. Kuma musulmai suna amfani da Ƙur'ani a matsayin littafin da aka saukar musu, suna yin gudanar da sallah a cikin masallaci su karanta Alƙur'ani duk a ciki. Suna amfani da hatimin wata da taurari wajen nuni ga tambari ko shaida ta wannan addini. Akwai addinin da ake cewa Guruwurda. Shi kuma akwai wanda ake kira da Siks, su suke wannan addini. Akwai wanda suke kira da guru, shi ne allansu na farko a wannan addinin. Suna zuwa cikin wannan siks ɗin domin su gudanar da bauta, shagulgulan biki da aurensu, da dai wasu harkokin nasu na addini. Akwai littafi da ake cewa guru, wanda 'yan addinin girin suke amfani da shi. Akwai kuma hatimin kanda da suke amfani da shi wajen nuni ga addini ko alama ta addininsu. Sai kuma ɗakin Chochi. Ɗakin Chochi ɗaki ne na bauta yadda addinin Kirista suka ɗauka a matsayin ɗakin bauta. Kiristoci na shiga Chochi wajen ɗaurin aure, biki da kuma shagulgulan bukunkuna irin nasu. Suna addu'a ne da sallah ga Jesus ɗinsu, kuma sun ɗauki littafin bible a matsayin littafi mai tsarki, kuma sun ɗauki hatimin kuros a matsayin hatimi ne yake nuni ko sheda ta wannan addinin nasu. Daga ƙarshe ake cewa Allah ɗaya ne, mutane suna irin kiran sa da sunaye kala-kala. Kowa ya kamata ya girmama addinin kowa, da ra'ayin kowa. Addini duka yana nuna mana mu zama mutanen kirki, kuma mu ƙaunaci juna.

Wannan jaddawalin yana nunaa muhimmancin motsa jiki da irin gudummawar da yake bayar wa a jikin ɗan-adam. Motsa jiki abu ne mai matuƙar muhimmanci a game da bayanin da yake da amfaninsa.. Ya faɗi wasu muhimman amfaninnika guda huɗu, wanda yake cewa, na farko yana taimakawa wajen gyaruwar ƙwaƙwalwa har ta samu natsuwa. Na biyu, yana ba wa jiki ƙarin lafiya. Na uku, yana taimakawa jiki wajen yaƙar wasu cututtuka da suke addabar bil-adama. Na huɗu kuma yana ba da kuzari a jiki, domin jiki ya samu walwala ciki da waje. Muhimmancin motsa jiki bai tsaya iya nan ba yana ƙara dogon zango na rayuwa, yana hana mutum kasala, yana gyara rayuwar ɗan-adam ciki da bai. Wanda likitoci dayawa sun yii bayani a kan amfanin motsa jiki wajen taimakon da yake bayar wa lafiyar ɗan-adam. Motsa jiki abu ne mai muhimmanci, wanda ya kamata a ce duk wani ɗan-adam yana kasanʧewa kullum cikin motsa jikin sa.. Yadda idan ya zo ga gangara ko tsufa abin zai yi tasirii wajen hana shi ragwargwaɓewa ko lalacewa irin wadda ba a soo. Motsa jiki a taƙaice abu ne mai muhimmanci a game da irin bayanin da yayi sosai domin alfaanu ga lafiyar ɗan-adam

bambamce-bambamce a wannan bidiyo yana nuna wa a tsakanin iri jadawali biyu kan aikin gwamnati da kuma aikin ‘yan sa kai aikin gwamnati wanda ake magana anan shi ne cewa aiki ne wanda ke da matuƙar daɗin yi saboda samun sukuni da kuma rashin takura da rashin matsawa amman sai dai biyan sa bai kai irin wanda ‘yan aikin sa kai suke ba a jadawalin bayanin da magabaciyar tayi shi ne tana magana akan irin daɗin aikin gwamnati da kuma daɗin aikin kowanne ɓangaren aikin ‘yan sa kai wanda take nuni da cewa aikin gwamnati ana biya babu takura wanda idan ka gaka bar aikin gwamnati sai dai in ka samu matsala ne sosai ko kuma akwai sahalewar wasu muƙarrabai na gwamnatin da kuma wani abu da kake kuma bai dace ba da ya kai intaha to wannan shi ne dalili ɗaya da zai sa a sallame ka aikin ‘yan sa kai kuma aiki ne wanda akwai matsi akwai takura amman kuma akwai biya kuma aiki ne wanda indai kana yin shi zaka ji dadi zaka samu ingantaccen rayuwa zaka samu gogewa sama dana aikin gwamnati saboda shi aiki ne wanda waɗanda suka saka ka zasu tsaya ganin cewa an musu abunda suke so domin zasu kai musu aiki ne iya waɗanda zasu biyaka so saboda haka aikin gwamnati da aikin shi ‘yan sa kai bambamce-bambamcen su ya fito a fili kuma a zahiri wanda muna fatan cewar kowa ya gane mai ake nufi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

a wannan jadawalin za mu gane me ake nufi da mai ƙuntataccen uban gida ƙuntataccen uban gida dai na nufin cewa uban gida mai takura a wajen aiki ko a wajen wasu harkoki na sana’a ko kasuwanci na yau da kullum akwai waɗanda su aikinsu kenan su dinga takura wa mutane wanda har alla alla suke yi su nemo wani laifi da su waɗannan mutanen suka aikata akwai alamomi guda goma wanda aka yi bayani a cikin wannan jadawalin wanda yake nuna cewa ga yanayin uban gida mai takura wanda bai da daɗin sha'ani takura kala kala ce akwai takurar da ake yi domin a gane cewa an yi daidai takura wata jar alama ce da take nuna cewa an sa:mu matsala tsakaninka da mutum ko kuma a’a yana nufinka da wani mugun nufi ko ƙuduri akwai matsala sosai idan mutum yana cikin takura saboda ba zai iya natsuwa ya yi aiki yadda ya kamata ba a gurin da yake ko kuma a inda yake neman harka ko kuma wani abu saboda haka masana sukan ce yakan fi sauƙi ga mutum ya nemi wata hanyar da zai je ya samu mafita inda za a sauƙaƙa mai ko ya yi mu’amalarsa cikin sauƙi a kan ya zauna inda ake cin zarafinsa ko ake takura mai saboda wanda duk yake da halayya ta takura ba ƙaramin abu ba ne ba zai sa ya canza kuma har abada kullum burinsa shi ne ya gano laifinka ko laifin wanda yake ƙasa da shi domin kar a zauna lafiya a cikin jadawalin kuma masana suka ƙara cewa ita takura har abada ita ce take fara kawo hanya ga ɓaraka na cewa inda mutum zai samu wata hanya da zai nuna cewa rashin jin daɗi har ga inda za a kai shi a hasala shi bai nuna ɓacin ransa ba ko bai fito da wani hali nasa wanda da ba halinsa ba ne ba kuma ya canza wannan hali na mugayen uban gida ko kuma iyayen gida marasa daɗin sha’ani ja kamata a ce sun canza a ƙarshe shawarar da suke bayarwa kenan

a wannan jadawalin za mu gane me ake nufi da cewa hanyoyin da za ka taimaka wa kanka waɗansu hanyoyi ne da aka dai zana su guda takwas wanda idan kana yinsu za ka samu nasara a koda yaushe na rayuwarka na ɗaya muna da shan ruwa shan ruwa a ƙalla kofi takwas cikin kowace rana yana: magance wasu matsaloli kamar haka ciwon kai gajiya da bushewar jiki sai matsala ta biyu shi ne cin abinci xxx cin abinci mafi yawa da abincin da zai gina ma jiki mai kuzari kamar kayan marmari kayan itaciya kayan ganyayyaki da kuma abubuwan da ba a rasa ba xxx su ma suna ƙara lafiya wajen kula da lafiyar jiki xxx sai abu na uku shi ne motsa jiki motsa jiki ma jadawali ne da ke cewa idan kana yinsa idan kana yinsa zai ƙara ma lafiya da kuzari a cikin rayuwarka jadawali na biyar shi ne jin jawabai daga bakin masana na yau da kullum xxx a kullum ya kamata ka ɗan ware wani lokaci da za ka ji bayanai daga bakin waɗanda suka fi ka sanin abubuwa a rayuwa ko kuma masana sai jadawali na huɗu muna da karanta littattafai ya samu littattafai a kullum a ƙalla a ce kana samu ka karanta su da za ka samu ƙarin ilimi da sababbin ilimuntattaka kala da kala da iri da iri domin wasu ƙara gogewa a rayuwa sai ilimi na shida shi ne abin da ake nema shi ne yafiya ya zamana cewa a ko da yaushe a cikin rayuwarka za ka iya yafe wa mutane ba tare da ka nemi shawararsu ba ko ka tsaya ji ta daga gare su ya zamana cewa kullum kana cikin yafe wa ɗan adam domin kai ma mai laifi ne jadawali na bakwai shi ne taimakekeniya taimakekeniya ya kamata a ce ka samu al’ummar da za ka zauna a cikinsu domin kuke taimaka wa juna kai da su ko su cuɗe ka ko ka cuɗe su dai ya kamata a ce ɗaya daga cikinku yana taimakon ɗaya shi ne alfanun zama a cikin irin al’umma irin wannan takwas kuma jadawali ne yake nuna cewa ya kamata ka kasance dole ka kasance kana yin ɗaya daga cikin wani abu daga waɗannan domin cewa ka samu rabauta da ɗaya daga ciki a ƙalla ko ka tsira daga yin wasu abubuwa daga cikin waɗannan shi ma abu ne mai kyau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

wannan jadawali shi ake kira da hanyoyin mu’amala hanyoyin mu’amala sun rabu kashi kashi akwai waɗanda suka iya akwai kuma waɗanda ba su iya ba akwai jadawali kala huɗu da aka yi bayani a kansu na ɗaya muna akwai jadawalin da ake kira da linchpin linchpin shi wannan yana nuna cewa yadda mutum yake tattara mutane guri ɗaya domin ya fahimtar da su wani abu ko kuma ya shugabance su ko kuma ya zamana cewa shi ya iya haɗa kan mutane domin ya aiwatar da wani abu na na biyan buƙatarsa ko kuma abin da yake so ko kuma abin da yake ganin cewa e wannan shi ne abin da zai yi ya jagoranci al’umma jadawali na biyu a cikin wannan abun hanyar shugabantar hanyukan mu’amala shi ne communcist communicator shi ne wanda ya iya shi kuma magana da dabaru na salo da hikimomi na magana wanda zai iya yi a cikin al’umma ya san yadda zai yi duka bayani a cikin al’umma idan ya tashi conversationalist kenan shi kuma wannan mutum ya san yadda zai yi magana a cikin dabara ga mai sauraro da shi ga mai yi ya ja hankalin kowa akwai comedian kuma shi kuma comedian wanda ya iya ba da dariya ne ta hanyar da zai san duk dabarar da zai yi ya janyo hankalin a’ˀumma zuwa wajen wani abu ta hanyar dabaru da zai ba su dariya ko kuma ya nishaɗantar da su ta kowace irin siga ta kowace irin siga akwai kuma hanya ta uku ita ce wacce ake kira wa hanya ta huɗu ita ce wacce ake kira da mai ba da labarai na barkwanci da kuma hanyar wasanni mai ba da labari ta hanyar wasanni shi kuma ya san salo irin dabaru da zai yi amfani da jikinsa ko wata hanyar dabara sabuwa da zai yi yadda zai yi ya aika wani saƙo ko kuma ya ba da wani umarni wanda zai yi shi cikin dabaru mafi sauƙi to idan ka kasance kana ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin dabaru na zamani dabarun zamani na harkar sadarwa ko kuma harkar mu’amala to gaskiya ka ciri tuta kuma wannan jadawali ya yi bayani a kan wannan halayya cewa ga waɗannan jadawali irin na dabarun

wannan jadawali yana magana ne a kan matakai na tafiya a rayuwa tun daga haihuwa i zuwa tsufa ko mutuwa wannan jadawali yana magana ne a kan yara suke fara tafiya tun daga inda ake kira rarrafe shi ne mataki na farko sai mataki na biyu wanda za a ɗan fara nuna ma cewa yadda za ka yi ka fara lanƙwasa ƙafa ka zauna akwai mataki na uku wanda ake nuna ma yaro cewa dafa ka tashi akwai mataki na huɗu wanda ake nuna cewa yadda ake jejjera abubuwa da mutum zai fara taɓawa domin ya maƙale ko ya ɗan motsa kaɗan xxx akwai kuma matakin da idan yaro ya kai zai fara riƙe abu domin ya tura ya yi motsi da shi akwai mataki wanda idan yaro ya kai shi kuma za a fara ɗan riƙe shi ana nuna mai yadda zai ke yin tafiya wadda ake kira da tatata akwai kuma mataki da idan yaro ya kai ana ɗan iya sakan mai ragama wanda zai tashi da kansa ya yi tafiya da kansa akwai matakin da idan yaro ya kai shi kuma zai yi ta yi yana tafiyar da ƙarfin hali yana yi yana faɗuwa akwai kuma mataki wanda ake cewa matakin yaro ya saba da tashi da tafiya a hankali wannan shi ake kira da cewa matakin ƙarshe kenan wanda e yaro ya san ya tashi ya tafi ko ya je ya yi wani abu irin na ɓarna ko ƙiri:niya ko kuma makamancin haka wannan jadawali guda goma sha biyu da muka faɗa ko kuma matakai goma sha biyu a cikin wannan jadawali yana mana nuni ne ga yanayin mataki na tafiyar yaro tun daga ranar da ya fara zama har i zuwa lokacin da ya zama ya goge wajen yin tafiya da fatan masu sauraro sun gane wannan jadawali da abin da ya ƙunsa

Akwai abin da ake kira da stress, a wannan jadawalin zamu gane abin da ake nufi da tafiya ko kuma takura ko kuma matsi. Wannan jadawalin yana bayani ne akan matsi da takura wanda kan iya jawo cututtuka iri da iri daban-daban. Akwai matsi ko takura da ake samu daga gida, ko wajejen harka ta yau da kullum ko hada-hada ko wajen aiki ko kuma a wajen harka ta mu'amala da kake yi na yau da kullum. Shi wannan matsi akwai cututtuka da yake iya wanzarwa kala da iri wanda za su nuna cewa kana cikin damuwa wanda kuma ba haka bane ba. Akwai cuuta da ake kira anxiety ita wannan cuuta anxiety ɗin yawanci takura ce ko matsi ko kuma halin da mutum yake ciki na rashin jindaɗi ne yake kawo shi. Akwai hanyoyi dayawa da ake bi wajen magance wannan matsaltsalin shi gajiya, kasala, ko kuma takura da matsi da damuwa. Yawan aiki aikace-aikace na ƙarfi wanda suka wuce misali ko tunani sukan iya sa ko haifar da wannan damuwa a cikin zukatan ɗan-Adam. Akwai magunguna da ake sha ko kuma hutu da ake samu na ɗan takaitaccen lokaci da yake hana ɗan-Adam daga samuu wannan damuwa ko matsi da kuma yin duk abin da kasan zai nishaɗantar da kai wajen wannan matsi. Akwai wasu masana da suke ba da shawarwari kala da iri, wajen cewa yiwa zuciya abin da take so da samun hutu ko natsuwa kan iya magance wannan abin damuwar. Akwai kuma wasu fanni ka dayawa da wasu masana suka ƙara bayani a kai wajen magance irin wannan damuwa ko takura haka ko matsi. Wannan jadawali dai ya yi nuni akan yadda damuwa take da kuma yadda ake magance ta ta fannoni kala-kala wanda suka bayar a bisa misalai. Dafatan masu sauraro za su ɗauki wannan jadawali a matsayin bayaninsa da aka yi.

wannan jaddawali yana nuni akan ɗalibai ne a cikin aji wato suna rubutu a kan allo ɗalibai uku daga ciki suna rubutu ɗalibai uku daga ciki ba sa rubutu ɗalibai na ɗago kansu domin rubuta abin da ke kan allo a tare da juna kuma sukan mai da kansu a tare da juna ɗalibai uku ba sa tare da wannan aji maana kamar suna tunanin wani abu ne na daban aji yana nuni da cewa akwai haske a ciki ya nuna cewa ga labulaye ga kuma wunduna a cikin aji zai iya yiwuwa suna karɓan darasi ne daga gurin wani ko kuma an basu wani aiki ne wanda yake nuni da sai sun yi rubutu amma a cikin su ko wanne akwai inda yake kalla inda ɗaya daga cikin su yake wasa da hula da ke kansa a cikin ɗaliban akwai wanda ya tafi tunani mai tsaho wanda ba a san me yake tunani ba can anjima kuma sai ya kalli kamar ɗaya daga cikin malaman da suke bayani ko kuma allo yaro da yake ta wasa da hularsa yana sanye da doguwar riga mai dogon hannu wanda biyun suna da riga masu gajeran hannu tare da masu rubutu su uku daga cikin su ma rigunansu masu gajeran hannu ne jikin su fensuransu masu ɗauke da kilina wanda a cikin littafi mai farin bango suke rubutu

A wannan jadawalin za mu ga me ake nufi da aikace–aikacen gida na yau da goɓe da yanayin rayuwa yadda take kasancewa a kowanni irin gida a wannan jadawalin zamu gane yanda uwa take da muhimmanci a cikin gida da matakin da uba yake ɗauka a cikin gida da kuma irin ayyukan da yara ke yi ko kuma matsayin su da matakan da suke da a cikin gida da irin rawar da suke takawa a cikin gida a wannan jadawalin mun gane cewa uwa ta shiga ɗaki da ɗan ta ta tashe shi domin ya tashi a fara hidindimun yau da gobe ya gyara ɗakin sa da gadon da ya ƙwanta a inda muka ga cewa yaje ya bawa kare abinci waɗannan sune ayyukan kowacce rana akwai yarinya a gidan da ta ke aikace-aikacen share-share da goge-goge da taya uwa girki a cikin wannan gida mahaifin su ya wanke motar shi da inda yaran suka ɗebi kayan su suka kai ɗakin wanki inda uwa take gayawa ‘yarta cewa za suyi baƙuwa ya kamata a ɗan tashi a tattara gurin nan aka tattara guri aka haɗa komai da komai uwa da uba sune alhakin komai na gida inda mata daga cikin ‘ya’ya kan taya iyayen su mata girki a cikin gida a gida akwai shugaba da kuma yara kowanni gida akwai shugabanci a irin yanda tsarinsu yake

wannan jadawali jana nuni akan malama da ke cikin aji wanda yake nuni tana ɗauke da abin rubutu na zamani tana rubutu akan allo kuma haka jana ƙara nuni da cewa akwai ɗalibai da ke cikin aji a bajanta wainda ɗaliban ke rubutu ga wani daga cikinsu yana leƙa wani abu da ba a san miyeba akwai wani ƙarin ɗalibin a gefe da shima jana karantawa abubuwan da muke iya gani akan allo da ta rubuta musu shine kamar na hanjyr dubarun kojon sababbin kalamai akwai kalma da ta rubuta mai suna alƙalami akwai kalma mai sunan shinkafa akwai kuma kalma mai sunan akwatin da raguwan kalmomi masu ɗauke da lambobi kamar ɗaya biyu uku huɗu zuwa biyar da shida da bakwai da takwas da tara wanda ta rubuta kalmomi wanda yara ne suke kwafo daga gefenta akwai hoto wanda yake nuni ga cewa na yara ne domin koyan karatu wannan malama ta nuna cewa tana da hazaƙa da ƙarfin hali wadda take ɗauke da ɗan kunne da riga mai gajeren hannu wannan malama tana fahimtar abunda take yi ne izuwa shi kaɗai wanda ba kallan yaran take yi ba ko kuma kallan abun da su yaran suke yi akwai yaro ɗaya da jike ta waige waige wanda ba a san mai yake waigawaba wannan aji tabbas ɗalibai ne da malama a ciki suke ɗaukan darasi

wannan jaddawali yana nuni a kan yanda za ka kula da ‘yan dabbobi ƙananu na gida wanda ake mu’amala da su yau da kullun mai wannan kula da dabbobi yana da dakare yana kuma da kifi wanda zai nuna mana misalin yadda ake ku:a da su mene ne ƙananun dabbobi da ake zama da su wa’innan dabbobi wanda ba su da faɗa kuma ba sa cizo kuma suna da saurin sabo dabba mai saurin sabo ita ake kira da faith wannan mu:tumi yana da kare da zai nuna mana yadda ake kula da shi a yau da gobe na ɗaya yana bawa karansa abinci kuma yana kula da shi cikin azanci mai daɗi idan kare yaci y a ƙoshi za ka ɗauke shi domin ka sa mai igiya a wuya domin ku ɗan zazzaga ya dan motsa jiki kuma idan ya dawo za ka sa shii a ruwa ya danyi wanka idan ka sa shi yayi wanka zaka ɗan shasshafa shii domin ja ƙara samun sabo da kai na jiki wa’inan dabbobi kala da iri akwai irin su maciji akwai irin su ƙadangare su zomo akwai nau’in halittu kala kala daban daban wanda suke da saurin sabo kuma ya kamata a ce a na da su a gida ana ɗan kula da su a wannan jaddawalin ya ƙara nuna mana yanda ake ka kula da kifi da yadda ake ɗawainiya da shi wajan ba shi abinci da canza mai ruwa da wasu abubuwa kuma ya ɗan yi ni shaɗi domin ya kunna kiɗa sun ɗan taka rawa ya nuna yadda ake kula da dabbobi cikin natsuwa da aminci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

wannan jadawali yana nuni ne akan abunda ake kira da mindset wannan mindset yana nufin cewa abunda zuciya ta ke sarƙawa ne me ake nufi da abunda saƙe-saƙen zuciya yake zuciya wata aba ce da ita take rayawa ma cewa ka je ka aikata dai-dai ko ba dai-dai ba wannan mutumi da yake bayani ɗan-sanda ne wanda ya kai kimanin shekara talatin yana cikin aikin ɗan-sanda da kuma yana da ilmi kan zamantakewa da mu’amalar mutane ta yau da kullum ya san meye yanayin saƙe-saƙe na zuciyar bil-adama yake da kuma me mutum yake zaunawa ya saka na daidai ko na rashin sa mutane da yawa su kan saƙa rashin dai-dai idan suka zauna ko suna cikin damuwa na wani abu da suke buƙata ko matsala da suke so ko basu da shi mutane na iya shiga cikin damuwa har zuciya ta kai su ga aika abunda ba shi ne dai-dai ba toh wannan abun yana samun asali ne daga so irin na zuciya abunda ake kira son zuciya ma’aikatan ‘yan-sanda na kai farmaki kala da guri iri da iri domin su kama irin masu aikata wannan mummunar ɗabi’a wanda ƙa’ida ba dai-dai ba ne ba kuma yana kira da ƙarin jan hankali ga masu irin wannan mugun nufin ko masu zaunawa su saƙa mugun nufi a zuciya da su hakura su bari domin wannan na iya jefa su zuwa cikin mummunan haɗari ko kuma abunda zai kawo masu aikin nadama da dana sani na har abada a cikin rayuwar sa daga haka ne yake ƙara bada shawara da cewa mutane su tashi da dogaron ne

Wannan jadawalin yana nuni akan haraji da karɓan shi, mene ne haraji? haraji wani kuɗi da gwamnati take karɓa daga hannun mabiyan ta wanda take amfani da shi wajen gudanar da al’amuran ta na gwamnati harkar makaranta harkar titi harkar tsaro harkar lafiya da kuma harkar sufuri gwamnati tana karɓar haraji a hannun mutane domin gyara titina da gina sababbi aikin gadoji harkar jirgin ƙasa wuta da harkar ruwa harkar gidaje da harkar tsaro da harkar lafiya tana gina makarantu na primary da na secondary da na jami’o’i tana amfani da shi wajen ganin cewa gari da ƙasa ya cigaba hanyar sufuri da kuma raguwar abubuwan more rayuwa ƙasa ba komai bace ba idan dai ba a ƙarɓan haraji zata zama cewa ta zama fanko amma ƙarɓan haraji wajen taimakekeniya da juna na iya sawa gwamnati ta cimma wani burikanta na samun kuɗin shiga kuɗin shiga abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ƙasashe da suka cigaba da shi suke amfani wajen gudanar da lamuransu wanda yake hauhawa a bisa shekaru daga ƙaramin jadawali na kan kuɗin zuwa babba ana samun motsin wannan kuɗin harajin ne shekara zuwa shekara ya danganta daga yanayin cigaban da ƙasa ta samu akwai social responsibility da ake kira dasu ne pay da ake biyan harajin domin cigaba da waɗannan abubuwa wanda ya kamata ace kowanni ɗan ƙasa nagari ya biya haraji, haraji abu ne mai kyau wanda sai da shi ƙasa ta ke cigaba take zama abun

Amfanin wasanni na zamani wato wasanni motsa jiki harkar wasanni dai abu ce dai mafi ƙarfi yanzu a duniya wasanni sun karɓi sun samu lambar yabo na ɗaya wanda shi ne yanzu abunda yake ci a kasuwar duniya na harkar cinikayya, ƙwallon ƙafa wasan ball ɗin hannu da wasan table tennis da wasan volley ball da wasan kokawa da wasan gudun doki da wasan tseren mota dukka wasanni ne amma wanda aka fi ɗauka a wasa mafi rinjayi karo na ɗaya shi ne wasan ƙwallon ƙafa wanda cinikayyar duniya yanzu anan tafi ƙarfi, yana kawo kuɗaɗen shiga ga manya-manyan ƙasashe da kuma manya-manyan ‘yan wasa amfanin wasanni suna ƙarawa mutane lafiya da kuzari a jikin su kuma suna taimako wajen lafiyar mutane, wannan wasanni abu ne mai kyau wanda likitoci ma sun yi bayani akan shi akan cewa harkar wasanni babbar harkace wanda ya kamata ace ɗan adam yana yi wasa a koda wani lokaci yana ƙara nishaɗi da wasa ƙwaƙwalwa da kuma ƙara buɗewa mutum ƙwaƙwalwa yana da alfanu ta gurare da yawa wanda idan mutum baya yi ya kamata ace ya fara wannan jadawali yayi nuni sosai akan amfanin motsa jiki da wasanni irin wanda zasu ƙarawa mutum lafiya da kuma samar da kuɗin shiga

Wannan jadawalin yana nuni ne akan cewa ba abun kunya bane domin ka nuna cewa kana kula da kanka saboda cuta irin ta rashin lafiya na ƙwaƙwalwa me ake nufi da rashin lafiyar ƙwaƙwalwa rashin lafiyar ƙwaƙwalwa wata cutace da ake kira da some-somen hauka some-somen hauka kuma ba wai yana nuna cewa ka haukace bane ba akwai wasu ɓangarori na jiki da suke sakin wani ruwa na a jiki da yake bawa ƙwaƙwalwar ka cewa kana da ‘yar matsala ta rashin lafiyar ƙwaƙwalwa inda wannan mutum ke bayani akan wannan jadawali yake nuna cewa mafiya akasarin mutane da suke da ciwon hauka ba son ransu bane ko kuma basu san cewa suna yi ba abu ne wanda ake samu na ɗan matsala ce daga cikin ƙwaƙwalwa da yake bada zuciya cewa take yin wasu abubuwa ba daidai ba wanda gwamnati kuma bata taimakawa sosai a wannan ɓangaren yana jajantawa masu ciwon ƙwaƙwalwa ko kuma ciwo na hauka wanda bai yi karfi ba domin cewa gwamnati bata nuna kulawar ta akan su kaso ɗaya take bayarwa a cikin kasafi da take na kuɗi a ɓangaren lafiya ga masu matsalar ƙwaƙwalwa ciwon hauka kuma wanda wannan ba dai-dai bane yana kira ga gwamnati ta gyara da kuma masu ɓangarori na hauka masu zaman kansu da su rinka tallafawa masu ciwon hauka kuma ba a bun kunya bane don ka zo ka faɗi cewa kana da matsalar ciwon hauka a taimaka ma ko kuma a neman ma magani domin samun sauƙi

Me ake nufi da sarakunan gargajiya sarakunan gargajiya wannan jadawali zai mana bayani game da waye sarkin gargajiya sarkin gargajiya sarki mutum ne mai sarauta wanda ya gaji mulki daga gurin iyaye ko kakanni ko kuma aka samu juyin juya hali aka yi juyin mulki ko kuma karɓa ɗa ya zo kan power mulki ita harkar mulki ko kuma sarakuna na gargajiya suna da matuƙar alfanu da tasiri a cikin al’umma domin wajen harkar raya al’ada, sarki babban mutum ne ko kuma shi ne jagora a gari wanda yake da mata da ‘ya’ya da kuma bayi da hadimai sarki na gargajiya yana yin shiga irin ta gargajiya a bisa al’adar gari ko kuma mutanen ne da yake mulka sarautun gargajiya akwai sarakuna akwai kuma hakimansu da dakatai da kuma ƙanana da manya su akwai kala-kalan sarautu na sarakunan gargajiya wanda a ƙasashe da yawa akwai na su kuma kowanni sarki na irin ko wacce ƙasa akwai sunan sa da yake amsawa akwai sarakuna a kudancin ƙasa akwai kuma sarakuna ga yammaci da sarakuna na wasu ƙasashe sarakuna na yammacin duniya da gurare da yawa da du kind jama’a suke a kowacce irin al’umma da irin sarkin ta da kuma irin yanda yake gudanar da sha’anin mulkin shi wannan jadawali ya yi nuni akan sarki ya yi shiga ta gargajiya da kuma hadimansa a gefen sa

wannan jadawali zai mana nuni ne akan sarakunan gargajiya da irin yanayin al’adu da kuma yanayin fitar sallah da su keyi ko kuma yanayin hawa da ake kira a hausance kowanni irin sarki da yanayin yadda yake shirya al’ummar sa wajen gudanar da bikin al’ada da aka saba yi duk shekara wannan sarkin yana nuni ne da yake fitowa a ƙarƙashin lema da jerin gwanon al’ummar sa inda mata zasu yi shiga kala iri ɗaya shi kuma za a fito da shi a ƙasan lema ana buga kakaki

Wannan jadiwali, zai mana bayani ne a kan sifiri da hanyoyinsa Me ake nufi da sifiri? Sifiri abu ne wanda ake amfani da shi wajen tafiya daga wani guri zuwa wani sashi na wani guri Hanyar sifiri tana da yawa, akwai hanyar sifiri na ƙasa, hanyar sifiri na ruwa, hanyar sifiri na sama, hanyar sifiri na gadar jirgin ƙasa. Hanyoyin sifiri de, abubuwa ne wanda suke ɗauke da nau’i na duk abu me motsi shi ma ana kiran sa da hanyar sifiri. A wannan jadawali, mun ga cewa akwai mota ta haya, da mashin ɗankabukabu wanda ya ɗakko wani mutum. Akwai kuma hanyar sifiri na abun hawa wanda ake kira abin hawa na gida Hanyar sifiri ko ta ƙasa za ka iya kai kanka duk i zuwa inda kake so, kawai de alfanu, shi ne ka kai kanka i zuwa ga gurin da kake buƙatar zuwa cimma buri na zuwa wani guri da kake da ƙudirin zuwa ko a sama ko a ƙasa ko a iska ko cikin ƙiftawar ido. Hanyar sifiri, abu ne me mahimmanci da gwamnatin duniya take alfanu a kai, take alfahari da kai wanda yake kawo cigaba a kowace irin al’umma a hanyar sifiri idan ta samu ta gyaru, to wannan yana nuni da cewa, al’umma ta kai wani sabon mataki wanda yana nuni ga hanya ta cigaba Sifiri abu ne me matuƙar mahimmanci a rayuwar ɗan Adam na yau da gobe.

Wannan jadawali zai mana nuni ne da hanyoyin da za ka iya nuna martaba ko kuma martaba ra'ayi ko kuma ƙudirin wani. Mai ake nufi da ra'ayin wani? kowa da yadda Allah ya yii shi, kuma kowa da irin tunaaninsa, kuma kowa da yadda yake yanayin ma'amalarsa ta rayuwa, wannan shi ne ya sa muka bambanta akan ra'ayoyi. Dalilai na rayuwaa ya sa kowa da irin yadda yake yanayin ɗabii'arsa halayyarsa shigarsa da yanayin zamantakeewarsa ta rayuwa Ya mayee dalilin da ya sa za ka iya sa mutum ya ji cewa a'a ya fita daban ko kuma ya zama daban, kiransa da sunayee daban-daban ko kuma kiransa da sunan banza, ko kuma ka yii misali da cewa kai ne a matsayin da wani yake, ya za ka ji? kuma shin kana neman yafiyan muta:ne idan ka ɓata masu? Ganin cewa ba su da irin ra'ayinka ko kuma a'a baa sa kan irin layin abin da kai kake bi. Shi ne ake kira da ƙudire-ƙudire bambanci irin nasu, to a ko da wace cikin al'umma akwai mutumin da za ka ga ya bambanta da kai, akwai wanda za ka ga ɗabii'unsa da halayyarsa sam ba irin naka ba ne ba, akwai mutanen da al'adunku ba iri ɗaya ba ne ba ko kuma a ra’ayinku bai zama ɗaya ba. Akwai guragu, akwai makaafi, akwai masu ciwon hauka, akwai masu ƙafa ɗaya, akwai 'yan lukutayee, akwai baƙaaƙe, akwai farare, akwai masu son waasa, akwai marasa son waasa, akwai nau'in dai mutaane kala-kala wanda ya kamata a ce ka girmama ra'ayoyinsu. Zamaa da mutaane da suka fi ka gogewa kan iya sa ka ka gane cewa kowa da irin yadda Allah ya yii shi da kuma irin ƙudurin da ke cikin zuciyarshi.

A wannan jadawali za mu ga me ake nufi da hauhawar farashi da kuma karyewar arziki. Masan kan ce, hauhawar farashi tana ta'allaka ne lokacin da alumma ta ta'allaka wajen neman wani abu irin ɗaya ko kuma buƙata a kan wannan abu ta yi yawa, kamar kayan abinci ko kuma kayan hidaje ko kuma abun hawa mota da sauransu. Da wannan ne masan kan ce idan har ana buƙatar wann abu a ciki yanayin mafi tsananta to wannan abun farashinsa zai ɗaga zai hauhawa. Da wannan ne ke kira da cewa gwamnati ta yi garanbawul game da harkar ko kum ta duba iya msana ta sa su yi wa harkar garanbawul. A jiye kuɗi ko kuma abu makamancin haka shi yake kawo sauƙi a rayuwa, ba illa za a iya zuwa a riski zamani cewa sun wuce tunanin da ake yi musu na wannan farashin. Ma'adanai kamar su man fetur, katako, kwal, zinare da dai raguwar abubuwa na ƙwale-ƙwale akan yi amfani da shi na canjar wani abu na buƙata ta yau da kullum, akan iya samun bambancin farashi ko kuma a samu hauhawan farashi na wannan abun, daga lokaci da da aka ce darajar kuɗi ta ɗaga ko darajar wani abu makamancin haka ta ɗaga. Da wannan ne ake kara kiran masana kuma mahukunta da su ui iya abunda za su iya ganin cewa su ln daidaita tattalin arziki da kuma rayuwar al'umma don a sama alfanu da kuma yarjewa ta mahukunta domin a samu ci gaba a samu daidaiton tattalin arziki.

A wannan jadawali, za mu gane me ya sa cewa makarantu fil-land suke zama zakaran kwaijin dafi a cikin nahirar Turai. A cikin nahirar Turai, Fil-land ta yi fice wajen haska ilimi, wajen harkan koyar da ɗalibai na makaranta ƙananun yara. Ƙasar Fil-land ta yi fice ne ta sanadiyyar cewa tana ɗaukan malamai wanda suka san me suke yi. Malami a Fil-land ba ya zama malami se yana da aƙalla matakin digiri na biyu wato mastas, kuma malami ya kasance cewa zaɓin malamta shi ne zaɓin sa na farko wajen neman aiki, ba wai haka kawai ze zama malamin makaranta ba a bayan cewa ya yi shi ne a bisa lalura. Ɗaliban ƙasar Fil-land suna tasowa da hazaƙa, sakamakon samun irin malamai da suka yi. Wannan yana nuna cewa malamansu na da kwazo da hazaƙa wajen kula da yaran. Kuma, gwamnati ta tanazar da abubbuwa masu mahinmanci na ci-gaban more rayuwan ɗalibai, domin ganin cewa sun samu ingataccen ilimi na karatu da na rubutu. Ɗalibai sukan samu lokacin hutu, kuma sukan samu ajujjuwa masu kyau da matsuguni me kyau. Akan kai su wurin cin abinci idan lokacin tafiyar hutun rabin lokaci ya yi, ɗalibai kan iya samun abunda suke so na ci har i zuwa yadda ze ishesu ga lokacin wasan ni, za su fita su yi wasanni kala kala kwallon ƙafa, kwallon hannu, har da ta zamani wato TV game. Malamai a makarantan su na jindaɗin aiki saboda cewa suma sun zaɓi aikin koyarwa domin ya zamana cewa shi ne aikinsu. Malamai suna iya tsayin daƙa, ganin cewa sun iya yaririka wurin biyar saboda kula da ɗalibai, da kuma cewa sun iya darasu kala samma da uku, wanda malami ɗaya kan iya ɗaukan darasi samma da huɗu, da cewa shima ya iya shi. Makarantu sun zamo zakaru kwaijin dafi na makarantan Fil-land saboda gwamnati na bada taimako sosai. Saboda haka, ba wani magana cewa wani ya zo ya buɗe makaranta ya sa mata wani farashi wanda ba wanda ze iya karatu. Alhaki ne na gwamnati daga cewa ta da sama ma kowa ingataccen ilimi, kuma hakan yana tafiya ne daidai, kuma hakan ya yi kyau.

Wannan jadawali yana Magana ne me yee amfanin waƙa a cikin al`ummar mu ko a cikin rayuwan mu ta yau da gobe Waƙa ko kuma mu ce amo ko kuma sauti, abu ne mai matukar mahimmanci a cikin rayuwar ɗan Adam ta yau da gobe musamman ɓangaren nishaɗi Nishaɗi ko wacce irin al`umma da yanayin yadda ta ɗauki a matsayin da yake wasu sukan amfani da kiɗa da kayan hanyar zamani ko kuma tsofaffi wajen fitat da sauti domin si haɗa waƙa si wasu waƙoƙin na sanya nishaɗi ciki zikata kuma wasu waƙoƙin naa sanya alhini ko kuma wasu waƙoƙin akan sa sune domin wata al`ada ko kuma wani jadawali ko kuma a a wata sabga waƙa a cikin al`umma tana matuƙar tasiri wata takan zama hanyar kai saƙo zuwa inda ake so wata takan zama hanyar murna, wata takan zama hanyar nuna baƙin ciki, wata takan nuna wasu al`amura na yau da gobe a cikin rayuwa Waƙa abu ne wanda wasu su je su ilimi a kai ko kuma wasu su je su nemo sani a kai ko kuma wasu su zama mafusanranta akan harkan waƙa Waƙa abu ne mai matuƙar muhimmanci ga al`umma, akwai kuma al`umma ba su ɗauki waƙa a matsayin abu mai muhimmanci ba, sun ɗauke shi ne a matsayin abu na laifi Amma a al amura na yau da kullun waƙa abu ce mai matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar ɗan Adam

Wannan jadawali ze nuna mana a kan meye amfanin tafiye-tafiye. Me ake nufi da tafiye-tafiye? Tafiye-tafiye hanya ce wanda za ka samu ƙarin ilimi, ko kuma zuwa wani wuri domin neman wani abu na sabo daga cikin rayuwar ka. Mutane ko kuma masana kan ganin cewa ya fi kyau tuba ka ɓatar da kuɗin ka a hanyan tafiye-tafiye domin samun ilimi, akan cewa ka zauna guri ɗaya, ka sunƙuma kuɗi, kai ta amfani da su na babu gaira, ba dalili, ko kuma amfanin da be kai ba. Ita rayuwa, idan kana yin ta guri ɗaya, kaman sunƙume ne a guri ɗaya, ba ka samun ƙarin ilimi. Amma idan ka fita, za ka samu sabbabin abokanai, za ka samu sabbabin mutane, kuma za ka ga sabbabin al’adu, da sabbabin yanayyika, da sabbabin ilimi, da sabbabin hanyoyin rayuwa, da sabbabin abubuwa da suka bambanta da irin naka na yau da gobe kuma ƙarin haskene daga cikin rayuwa. Za ka samu ilimi kala da kala, kuma za ka tafi daga cikin irin yanayin da kake ciki da sabon yanayi da rayuwa, kuma za ka ƙara sanin waye kai, kuwa meye baiwa da Allah ya yi maka bambancin ka da ragowan al’umma. Za ka haɗu da mutane kala da kala, da iri da iri, yana harkar tafiye-tafiye domin samun sabbabin ilimi daga abun da baka sani ba. Kuma masana kan ce kai za ka zaɓi irin hanyan tafiye-tafiyen da za ka yi, wani iri ka tsara wa kanka, ko kuma a’a me kake so ka yi, me kake so ka cinma wa. Hanyan tafiye-tafiye dai abu ne mafi kyau daga cikin rayuwan ɗan-adam da masana kan ƙara cewa ya kamata a ce ko wani ɗan-adam yana da lokacin da ze ware wa rayuwar shi domin samun sabbabin ilimi ta hanyan tafiye-tafiye.

Wannan jadawali yana nuna akan hanyan tsaro da take wajen aiki. Mene ne wajen aiki? Wajen aiki waje ne da ake zuwa domin yin wasu sana’o’i na rayuwa. Wannan wajejen aiki yana nuna cewa duk wata hannyan hatsari da ke faruwa a rayuwa, ana samun mutum sama da milliyan ɗari uku na samun hatsarin wajen aiki a rayuwa a kowace shekara. Wanda kusan mutum dubu biyar kan iya mutuwa ta cikin wannan hannyan. Wajejen aiki dai guri ne na neman halak. Kuma waɗanda suka fi yin hatsari a cikin wannan gurin aiki ba sa wuce shekara sha biyar zu shekara ashirin da biyar a kowace shekara. Waɗannan samari suna samun adadin mutum ɗari shida da suke mutuwa akan kowani irin aiki. Haka kuma ƙananun yara masu ƙaramin shekaru, saboda rashin gogewa na yau da gobe, ya kan su faɗa cikin wannan hatsari. Sannan akwai harka hatsaririka kala-kala: wajejen faɗowa, karyewa, zumewa, da wasu abubbuwa na harkan kayan aiki rashi kyau ko kuma ingancinsu, kan sa a shiga cikin hatsari. Idan mutum ya faɗo daga tsauni mai nisa, kimanin mita uku, mutum ya faɗo ta kai ko wani abu makamancin haka, ze iya rasa rayuwansa. Amma meye mafi akasarin abun da ke sawa ake samun waɗan nan hatsaririkan? Akwai kasala, akwai shaye-shaye, akwai ɗaukewan hankali daga kan abun da mutum ya ke yi. Akwai zaƙewa da nuna gogewa da mutum, akwai kuma rashin bin dokokin aiki da yake sawa mutane su ke faɗawa cikin wannan tasko. Da hakane hukuman kare hatsaririka ta ke bada shawara cewa mutum ya zamana cewa ya san me ya ke yi yayin yin aiki, kuma yana da kula sosai da natsuwa wajen yin ayyuka, saboda a gujewa waɗan nan hatsarori, kuma a guji shaye-shayen miyagun kwayoyi

A nan za mu ga yanda sarki yake gaishe da Oba cikin ladabi da kima, sarkin yana tsaye a gaban Oba, yana gaishe shi da girmamaawa, yana miƙa hannunsa cikin sigar gaisuwa mai kyau. Oba wanda yake zaune a cikin kuǳera mai girma, yana karɓar gaisuwar sarkin cikin natsuwa, yana yi masa murmushi, yana nuna godiya da amincewa. A cikin hoton an nuna yadda wannan gaisuwa ke ɗauke da alhakin al’aadu da girmamaawa tsakanin manyan shuwagabanni. Sarkin yana ɗauke da rigar alfarma da ta bayyana matsayinsa yana miƙa hannu tare da nuna murna da ladabi, yayin da Oba yana zaune cikin yanayin zaman lafiya da daraja. Gaisuwar tana nuna haɗin kai da fahimtar juna tsakanin shugabanni biyun, wanda ke nuni da al’adun gargajiya da ke da muhimmanci wajen gina al’umma mai zaman lafiya. A cikin wannan hoton munga yanda wannan gaisuwa ke nuna darajan shugabanci da kuma yadda al’adu ke taka muhimmiyar rawa wajen girmama juna. Wannan hoton yana nuna yadda shugabanni ke girmama juna da kuma nuna ladabi a cikin zamantakewar al’ummaa.